Fakkii kana irratti kan argamu suuraa teessuma irra ta'an yammuu ta'u; teessumni kunis irra jireessaan waajjiraalee addaa addaa keessatti kan argamuu fi cina isaattis teessuma meeshaa elektirooniksii baatee jirutu argama.

Suuraa kana irratti kan agarru gaara marga lalisaa fi mukkeen dhedheeroon uwwifamee jirudha. Biqiltoonni gaara uwwisanii jiran kunniin halluu magariisa kan qaban yoo ta'u baayyee akka bareeduu isa taasisee jira.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu yoo jiraate suuraa harmootii waliin daandii irra waliin socho'aa jiran, kan uffata aadaa wal fakkaataa uffachaa jiran, Harmootii yookiin haadholii naannoo Hararii kan agarsiisudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa qola kitaabaa duubi isaa fi fuuldurri isaas si'a tokkoon banamee diriiree jiruu fi halluun isaa keelloo ta'edha. Karaa fuulduraa mat-duree fi karaa duubaa immoo barreessaa kitaabichaa ibsa waliin qaba.

wanti an suuraa kana irratti argaa jiru kun ammoo suuraa manaa yoo ta'u manni kun mana baayyee miidhaguufi akkasumas mana halluu abbaa gadaatiin miidhagfamee jirudha. manichi mana amantaa waaqeffannaa yoo ta'u baayyee bareeda.

Barataan yeroo hedduu bakka barsiisaan hin jirretti kophaa isaa kutaa keessatti qo'achuu qaba. Yoo gareen yookaan akka kutaatti qo'achuu fedhan immoo namni tokko ka'ee gaaffilee gaafachuu qaba. Fayidaan barattoonni waliin qo'achuu maali?

Konkolaataan fe'iisaa kan dhangala'aa gosa konkolaattota fe'iisaa kanneen dhangal'oo tokko tokko kan akka bishaanii fi boba'aa fe'anidha. Konkolaataan akkanaa yeroo hedduu ba'aa guddaa kan baatuu fi innis qaamaanis guddaadha. Maqaan konkolaataa kanaa maal jedhama?

Namoonni du'an biyya keetti maalitti owwaalamu? Sirna awwaalcha isaaniis haala kamiin gaggeeffama? Iddoon sirna owwaalcha kanaa itti gaggeeffamus eessa dha? Mana amantiitti kadhannaan irratti ni godhamaa? Gaggeessitoonni amantii yaada akkamii irratti qabu?

Fakkii kana irratti kan argamaa jiruu guddi gala gurgurtaa uffataa yookiin immoo huccuu yammuu tahuu kunis immoo kan yeroo namoonni uffata sana bitachuudhaaf naannoo giddu gala gurgurtaa huccuu sanaatti argaman mullisuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru beellada manaa maqaan isaa gaala jedhamudha. Gaalli beellada manaa yeroo baayyee lafa gammoojii keessa kan jiraatu ta'ee beellada dheebuu bishaanii dandamachuu danda'udha. Mormi isaa baayyee dheeradha.

Fakkii kana irratti kan argamu hoggantoota biyyoota addaa addaa yammuu ta'an pirezidaantii Somaaliyaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad fi ministeeronni biroo yeroo isaan waliin ta'anii marihachaa jiran fakkii namatti agarsiisuu dha.

Fakkii kana irratti kan argamu gooticha Oromoo beekamaa jeneraal Taaddasaa Birruu jedhama. Innis hayyuu Oromoof bu'aa buusee darbeedha. Dabalataan Oromoon akka barachuu qabuu nama dhaamee fi Neelsen Maandeellaas nama leenjisee dha.

Buna funaanuun adeemsa buna firiin isaa gahe tokko kaayyoo gabaa irra oolchuu yookaan dhuguuf jedhanii akkuma midhaan isa kaanii sassaabuudha. Kun garuu tokko tokkoon funaanuu waan ta'eef, yeroo dheeraa fudhata. Buna funaantee beektaa?

Iddoon kun maalidha? Iddoon kun lafa olka'aa marga lalisaa fi mukkeenin uwwifamee jirudha. Lafti kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Bosonni haala qilleensa baramaa eeguf gahee mataa ofi qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartii uffata aadaa uffattee bareeddee jirtuudha. Dubartiin kun rifeensa ishee bareessitee dhahattee akkasumas uffata aadaa haalluu adii qabu uffattee fi caaccuu mormatti kaawwattee jirti.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nu hubachiisu suuraa ujummooo bishaanii yoo ta'u, ujummoon kun maramee, mana tokko keessa tuulamee kan jirudh. Ujummoon kun lafa keessas haa ta'u, bakkee diriirfamuu ni danda'a.

wantin an suuraa kana irratti argaa jiru kun ammoo suuraa mana amantaa yoo ta'u akkasumas mana amantaa kana duubaan ammoo bishaan guddaa nyaa'aa jiruufi bosonatu argamaa kan jiruu baayyee miidhagudha.

Suuraa kana irra kan arginu suuraa ittiin beekamtii yookiin asxaa Biiroo Barnoota Magaalaa Finfinnee yoo ta'u, asxaan kunis kitaaba, kobbee fi kanneen kana fakkaatan irraa akka bocame suuraa kana irraa hubachuu dandeenya.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wanta bocni isaa geengoo ta'ee fi halluu diimaa qabu tokko immoo halluu daawwitii keessatti ilaalan kan qabudha. Kunis namni tokko daawwitii ittiin of ilaalan kan salphaatti baatamuu danda'udha.

Suuraan armaan olii irratti ilaalaa jirru kun kan inni nutti argisiisu suuraa nyaata Oromoo, baay'ee miny'aahu maqaan iaa cumboo jedhamudha. Cumboon kun kan inni irraa hojjetamu bu'aa aannanii irraa kan qophaa'udha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota baayyinni isaanii sadi ta'aan uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffatanii walcinaa dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu adii ta'ee halluu akka diimaa, magariisaa fi keelloo of keessaa qaba.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; taphataa baay'ee beekamaafi gameessa kan ta'e, meesii jedhamun beekamudha. Akkasumas nama lakkoofsa kudhan yeroo baay'ee uffachuun beekamu ta'uu isaa haalan kan nutti mul'isudha.

Suuraa kana irratti kan agarru barattoota daree barnootaa isaanii keessa ta'aanii barnoota isaanii horfofaa jiranidha. Barattooni kunneen hundi isaanii umriin isaanii kudhanii gadi kan ta'aanidha. Uffanni isaan uffatan halluu garaa garaa of keessaa qaba.

Suuraan asii olitti argamu kun ammoo suuraa meeshaa manaati. Meeshaan manaa kunis mana keenya keessatti maashinii bishaan nuuf ho'isuuf nu tajaajiludha. Meeshaan kun yookaan maashiniin kun maashinii hojii keenya salphisuuf nu garagaarudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura warshaati. Warshaan kun, warshaa simiintoo oomishu yoo ta'u, simiintoon dhagaalee cirracha ta'an irraa fi oomishoota uumamaa kanneen biroo irraa oomishamu. Simiintoon, oomishoota ijaarsaaf tajaajilan keessaa tokko dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana hojii yookaan mana daldaalaa yoo ta'u manni hojii kun ammoo beeksisa tokko ofirraa kan qabudha. Beeksisni kunis miinii maarkeettii laayilaabfi wudimaa bakka bu'a jedha.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo qabatanii jiranidha. Namoonni kunneen harka isaanitti barjaa suuraa siidaa Haacaaluu Hundeessaa of irraa qabu qabatani kan jirani dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee manaa kanneen miidhaginaaf oolan kan akka masoobii fi keessi isaa ababaa adii qabu of keessaa qabuu fi manni keessi isaa halluu magariisa qabudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura daandii asfaaltii konkolaataawwan irra deemaa jiraniiti. Daandii asfaaltii kana cinaatti manoonni hojii garaa garaa kan mul'atan yoo ta'u, namoonnis miila isaaniitiin daandii biyyee fi cirracha irraa hojjatame irra deemaa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin alaabaa Itoophiyaa ti. Innis jalaa olitti bifti isaa diimaa, keelloo fi magariisa kan ta'ee dha. Wiirtuu alaabichaa irraas mallattoon urjii sabaaf sab_lammii bakka bu'u kan jiruu dha.

Bineeldonni naannoo keenyatti argaman madda miidhagina naannoo keenyaati. Akkuma suuraa kana irraa mul'atu arbi yeroo itti gareee yookaan miseensota isaa waliin ta'uun bishaan dhugan argina. Akka keessanitti hoo fayidaan Bineeldota bosonaa maali?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa qullubbii diimaa lafa keessatti sirriitti bilchaatee gahee kan daraaraa baafatedha. Qullubbiin kunis lafa baay'ee bal'aa kan haguugee jiruu fi hudnid isaa daraaraa kan qabudha. Kunis kan ittoon ittiin hojjatamudha.

Uffanni aadaa kan arsii yeroo hedduu uffata magaala gara diimaa ta'ee kan dubartoonni morma isaaniitti callee godhatanii fi harkatti ulee siinqee qabatanidha. Kunis kanateeraa halluu adii waliini. Uffata naannoo Arsii uffattee beektaa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa beeyladoota keessattuu horii sa'aa fi sangaa akkasumas ilmoolee isaanii kan dabalatudha. Isaanis lafa bal'aa kaloof ta'utti bobbaafamanii kan dheedaa jiranii fi namoonni fageenya irra taa'anii kan eegaa jiranidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suuragalma walgahii keessaati. Galmi kun baay'ee guddaa fu bareedaa haalluu kellooo-adii kan dibame yoo ta'u, namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an teessoo irra ta'anii iskiriinii fuuldura isaanii jiru irraa ergaa paartii badhaadhinaa irraa darbu irraa dhageeffachaa jiru.

Suuraan armaan olii immoo barattoota saayinsii Kompiitaraa kan nutti argisiisu yoo ta'u, barattoonni hundi isaanii Kompiitara tokko tokko qabatanii barsiisaa gabatee adii irraa barsiisaa jiru irraa barachaa kan jirani dha.

Suuraan armaan olii kun kan inni ibsu suuraa gosa midhaanii keessaa tokko ta'ee, maqaan isaa boqqolloo jedhamudha. Boqqolloon nutti mul'atu kun asheetii yoo ta'u, muraasni isaa kan qolli irraa qunca'eerudha.

Raafuun baay'inan naannoo keenyatti kan faca'ee biqilu akkasumas immoo nyaataf kan ooluu fi waantota namaaf barbaachisan hedduu kan of keessaa qabudha. Raafun akkataa kamin akkasumas immoo haala kamiin hojjetamee nyaataaf dhiyaata?

Kitaabni tokko gaafa barreeffamu qolli kitaaba isaa kan mata furee isaatti dhiyaatan fakkii qabiyyee barreeffama achi keessa jiran irratti hundaa'ee filatama. Fakkeenyaaf kan bineensotaa yoo ta'e, bineensatu kaafama. Qolli kitaabaa akkamiin hojjatama?

Suuraa kana irratti kan agarru kophee ol dheeraa halluu gurraacha qabudha. Kopheen kun halluu alaabaa mootummaa Itiyoophiyaa magariisa, diimaa fi keelloo kan qabu ta'ee gidduu isaa irraa mallattoo urjii qaba.

Daa'imman kennaa rabbiiti. Ijoollota dubaraa abbaa isaanii jala dhaabbachaa jiranidha. Ijoollonni kun keenyan manaatti hirkatanii dhaabachaa jiru. Abbaan isaanii gammachuudhaan guutamee seeqaa jira. Ati obbolaa dubaraa ni qabdaa? Maatiin kee ni kunuunsuu?

Harree didaan gosoota bineensota bosonaa keessaa tokko kan tahee fi innis bosona kan galuu dha. Bifti isaas buraa burree kan tahee dha. Harree didaan kun maal baqachaa akka jiru beektaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maashina sibiilaa kan halluun isaa diimaa fi adii waliin makaa ta'ee mukni gudeelchi toko gidduu galee jirudha. Maashiniin kunis maashina muka muruuf yookaan immoo baqaqasuun xaawulaa baasuuf ooludha.

Suuraan armaan olii kan inni nu hubachiiisuu danda'u suuraa qulqulleessitootaa fi kosii keeshaatti walitti qabamee, fe'amee magaalaa keessaaba'aa jiruuti. Kosiin kun keeshaa danuutti naqamee, iddoo lamatti hiramee fe'amee deemaa jira.

Suuraan armaan olii namootaa bifti gogaa isaanii adii ta'e, gurraachaa fi diimaa ta'an bakka tokkotti walitti qabamanii dhaabbatanii lolfaa jiranii kan ibsudha. Kunis tokkummaa, jaalalaa fi gara laafina namoota kanaa kan ibsudha.

Dubartootaa uffata aadaan faayamanii, rifeensa bifa isaan irraa bareeduun dhahatanii, meeshaa aadaa dibbee jedhamuun sirbaa jiranidha. Aadaa fi duudhaa akkasumas afaan ofii guddisuu keessatti gaheen sirbaa fi meeshaaleen aadaa qaban maal fa'idha?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu hubachiisu suuraa dargaggeessa jabaa, ilkaan isaa irraa rigaa qabu, kan rifeensa dhedheeraa qabu, gara adda isaa immoo rifeensa muratee dhaabbachaa jiru dha.

Hariiroon biyyoota lama gidduu jiru yeroo namoonni isaanii walitti dhufanii waliin sagantaa garaagaraa fi dhimmoota adda addaa irratti waliin mari'atan ni cima. Wantoonni biroon hariiroo biyyootaa cimsuu danda'u jettee yaaddu maali?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kopheedha. Kopheen kun kophee haalluu bifa warqee kan qabu yoo ta'u, kopheen kun jalaa isaatiin taakkoo yokin waan qallaa ol jedhaa ta'e qaba. Kopheen kun dubartootaan kaawwatama.

Manni uffataa suuqii keessatti uffatoota gosa adda addaa gurgurru kan dhiiraa kan dubaraa akkasumas uffata haaraa dhufe tokko namni filatee bituu danda'a. Namni bakka kana hojjatus maamila isaa harkisuu qaba. Akkamiin maamila keenya harkifnaa?

Suuraa kana irratti kan argamu biqiloota magariisa lafa bal'aa qabatanii jiraniidha. Biqiloonni kunneen karaa mirgaan baay'ee walitti gobbatanii mul'atu. Karaa bitaan immoo haphiidha. Dheerinni isaaniis akkaataa gosa isaanii irratti hundaa'ee kan wal caaluudha.

Fakii kana irratti kan mul'atu kun dhugaatii alkoolii biiraa Habashaa jedhamudha. Dhugaatiin biiraa kun biyya Itoophiyaa keessatti bal'inaan kan beekkamuu fi kan dhugamudha. dhugaatiin kun alkoolii cimaa waan of keessa qabuuf baay'ee nama macheessa.

Namoonni hedduu beektammoo ta'anii Akka ambaasaaddaraatti biyya isaaniif hojjatan biyya isaanii beeksisuu akkasumas dhiibbaa alarraa gara biyya isaaniitti dhufu ittisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Hojiiwwan ambaasaaddaraa isan gurguddoon maal fa'ii?

Dubartiin tun maal uffattee jirtii? Dubartiin tun kan isheen uffattee jirtu uffata aadaa saba oromooti. Dubartii tana fuula ishee irra miira gammachuutu jira. Uffanni isheen uffatte halluu akka diimaa, gurraacha, keelloo, adii of irraa qabudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; hordoftoonni amantaa ortoodoksii bakkaa itti waaqeeffatan mana amantaa ortoodoksii yommuu ta'u, naannoo sanatti mukeen goganiifi margi magariisni kan hin jirre ta'uu haalan kan nutti agarsiisu.

Fakkii kana irratti kan argamu aartistii Oromoo beekamaa fi jaallatamaa kan tahe aartist Galaanaa Garoomsaa jedha. Aartistiin kun yeroo dheeraaf walleen hedduu aadaa uummata Oromoo kan ibsan kan hojjetee dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kutaa magaalaa tokkoo kan konkolaataawwan gosa adda addaa daandii asfaaltii tokkorra darbaa jiranii fi gara magaalaa biraa deemaa jiran agarra. Konkolaataan tokko taaksii yoo ta'u, inni kaan immoo kan guddaa nama hedduu fe'udha.

Hoteelli bakka namoonni nyaatas ta'ee dhugaatii adda addaa dabalatee tajaajiloota gosa kamiyyuu achitti argatanidha. Hoteelli sagantaalee tokko tokkoof nyaata gosa gosaan kan dhiyeessudha. Nyaatota hoteelatti argaman keessaa kam yeroo hedduu nyaatta?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa shiboowwan samiirra dheereffamanii fi diriiranii jiran agarra. Shiboowwan kunneen kanneen humna ibsaa baachuuf oolan ta'ee utubaa elektiriikii guutummaan isaa sibiila irraa hojjatame gubbaatti hidhamanii argamu.

Suuraan kun, suuraa konkolaataan halluu diimaa qabu wayii yeroo inni daandii konkolaataa cinaa dhaabbatuu fi gubbaa isaa immoo sararoonni humna ibsaa addaa addaa wal qaxxaamuranii ni argamu. Daandichis immoo bifa daaraan kan guutamedha.

Yoosan Geetahuun aartistii Oromoo beekamaa fi uummata Oromoo biratti hedduminaan jaallatamuu dha. Innis uffata gurraacha irra keessaan kan uffatee fi jalaan immoo uffata adii uffatee kan jiruu dha. Aartistiin kun maal ilaalaa jira?

Dubartoonni yeroo ayyaana adda addaa kabajan uffata aadaa halluun isaanii bareedaa ta'e uffatanii rifeensa isaanii tokkosanii waan hundaan faayamanii bakka sanatti argamu. Naannoo keetti dubartoonni of miidhagsuuf waan akkamii fayyadamu?

Bineensi hamaan namattis madaqee haa ta'u, mana ala jiraatu leenca ta'uu ni danda'aa? Leenci kun eessatti fiigaa jira? Saalli isaa dhiira moo dhalaadha? Naaliin hubachuu dandeessa? Bifti isaa sitti himuu ni danda'aa?

Suuraa kanarratti kan argamu korojoo dubartoonni qabatanii deeman yommuu ta'uu dubartoonni bareedinaaf yookan immo meshaalee garaa garaa kan Akka meeshaa qulqullina itti eeggatanii, urgeessituu ,fi meshaalee adda addaa kessa kaawwachuuf itti fayyadamu

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; Faaya miidhaginaa kan of irraa qabu miila ashaangulliiti yommuu ta'u hanga kam akka inni bareedu kan nutti agarsiisudha. Garuu fakkii miilaa argamu kun maal irraa hojjetamee?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa maxxansa loogoo dhaabbata maayikiroosooftii ofirraa qabuu fi walii galtee dhaabbata sooshaal miidiyaa tiiktookii jedhamuu fi maayikiroosooftii gidduu jirudha. Dhaabbtni kun tiiktookii bituuf walii galteerra gaheera.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii tokko kan afaan ishee irratti maaskii halluu magariisa uffattee fi fuulli ishee diimaa ta'e sirriitti mul'attudha. Isheenis rifeensa ishee dhahattee duubattee kan hiitee fi kan irraa bareedu rifeensa dheeraadha.

Kun siidaa Aanolee jedhamuun beekama. Innis yaadannoo namoota mootii minilik jedhamuun harkaa fi harma muraman yaadachuuf dhaabatedha. Uummati kun bara sana mana isaatii baafamuun kun irratti raawwate. Gara jabummaan akkasii biyya ijaaruu danda'aa?

Dhaabbatni Maqeedooniyaa jedhamu dhaabbata namoota ga'eeyyii umriin dulloomanii fi nama isan gargaaran hin qabne walitti qabuudhaan bakka tokkotti kan itti gargaaramanidha. Dhaabileen hedduun dhaabbata kana deeggaran ni jiru. Dhaabbata kana qaamaa deemtee beektaa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa kophee dubartootaa qeenxee tokko qofaa ta'ee halluun isaa gurraachaa fi koomee baay'ee ol dheeraa ta'e kan qabudha. Kunis yeroo sagantaalee adda addaa akka cidhaa fi eebbaa fa'aa hidhatama.

Suuraa kana irratti kan argamu mana guddaa bifa gamootiin ijaarameedha. Manni kun darbii tokko ofirraa qaba. Irri isaa boca garaa garaatiin kan hojjetameedha. Balbalaafi foddaa sibiilaafi daawwitii irraa hojjetame qaba. Mooraa isaa keessatti biqiloonni magariisni ni argamu.

Suura kanarraa kan nuti arginu kun suuraa yeroo itti namichi tokko sangoota lama fayyadamuun lafa qotaa jiruudha. Haalli qonnaa kanaas yeroo ammaatti illee iddoo baadiyyaa garaagaraa tti ammayyuu hojiirra oola kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nyaata gosoota adda addaa kanneen akka hanqaaquu, foon, biqilaawwan gosa adda addaa fal'aanaa fi haaduun illee irra kaa'amee jiruu fi saahinii halluun isaa adii buburree ta'edha.

Fakkii kana irratti kan argamu namicha doolaa bishaanii harkattii fi keeshaa adii immoo dugda isaa irratti baatee karaa deemaa jiru fakkii agarsiisuu dha. Namichi kunis mana namaa dura kan darbee jiruu dha.

Bullaallaan gosa simbiraa keessaa tokko taatee kan halluun ishee hedduun isaanii adii ta'ee fi magaallis kan jirtudha. Yeroo tokko tokko loogoo keessatti Akka bakka bu'ee nageenyaatti fayyaddi. Maaliif bakka bu'ee nageenyaa goonee itti fayyadamne?

Dhugaatii alkoolii habashaa biiraa kan jedhamu gosoota dhugaatii alkoolii keessatti kan ramadamuu fi fayyaa dhala namaa hubuu keessatti gahee ol'aanaa kan qabuu dha. Dhugaatiin alkoolii kun miidhaa akkamii nama irraan gahuu danda'a?

Wacwacoon gosa bineensa bosonaa kan hantuuta fakaattuu fi raammolee xixiqqoo nyaachuun jirattu ta'ee isheenis garee yookaan hoomaadhaan kan jiraatanidha. Kunis diina ofirraa eeguuf isaan gargaara. Wacwacnoon kun naannoo kee ni jirti?

Daandiin qilleensaa Itoophiyaa daandiiwwan qilleensaa Afrikaa keessaa isa tokkoffaa fi qulqullinaan akkasumas baay'ina xiyyaaraan tokkoffaadha. Galiin daandii kanarraa argamu biyyoota Afrikaa biroof fakkeenyadha. Daandii qilleensa Itoophiyaatiin balaliitee beektaa? Eessa deemtee?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa loogoo miidiyaa sagalee uummataa kan ta'ee fi gidduu isaatti odaa of keessaa qabudha. Innis bakka uummatni oromoo rakkoolee isaa kan hawaasaa, kan dhuunfaa fi biyyaa jalatti mari'achuun itti furudha.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba barnootaa afaan oromoo mata dureen isaa wiirtuu jedhuu fi mata duree gaditti barreeffama akka jildii-11 barruulee qormaata waaltina afaan oromoo jedhu of irraa qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa ittoof oolaan keessatti ramadamanii fi nyaataaf hedduminaan dhalli namaa kan itti fayyadamu tahuu fakkii namatti mullisu yookiin immoo namatti agarsiisu akka tahee irraa hubanna.

Fakkiin dhiyaate kun, suuraa dubara diimtuu, kan fuula barreeddu yoo taatu, rifeensa ishee miidhagaa ta'e filattee qabsiiftuun hidhattee jirti. Kutaa ciisichaa ishee keessa kan jirtu yoo ta'u, waan hirriba irraa kaatee fuula dhiqattee deemuuf jirtu fakkaatti.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota maatii tokkoo kanneen mana tokkotti walitti qabamuun waliin taphataa akkasumas buna dhugaa jiranidha. Isaanis dubartoota afurii fi dhiira tokkodha. Gidduu isaanii immoo masoobii dheeraatu jira.

Suuraa kana irratti kan agarru faaya harkaa halluu alaabaa adda bilisa baasaa ummata oromoo kan ta'e wal duraa duuban diimaa, magariisaa fi diimaa kan qabudha. Faaya kana irra halluu biraa gurraacha ta'e jira.

Suuraa kanarraa wanti nutti mul'atu suuraa fannoo gooftaa keenyaa, isa nu fayyisuuf jecha fannifamee, du'a nuyi du'uu mallu isa bakka keenya itti darbee nuuf jecha du'e guyyaa sadaffaattis du'a mo'ee isa ka'etu nutti mul'ata.

Meeshaan kun maal irraa hojjetama? Maqaan isaa hoo maal jedhamee waamama? Naannoo baadiyyaa moo magaalaatti irra caalaa argama sitti fakkaata? Faaya miidhaginaan alatti, faayidaa meeshaan kun qabu waanti ati yaaddu ni jiraa?

Konkolaataan kun meeshaalee jajjaboo baachuu kan danda'udha. Yeroo baay'ee meeshaalee ijaarsaa kanneen akka dhagaa, simmintoo fi sibiila maramaa baata. Namoonni konkolaataa kan bitachuu danda'an namoota akkamiiti sitti fakkaata? Mootummaan kana kennuu nu danda'aa?

Bakki Kun bakka turizimii yookan immoo bakka iitoophiyaan daawwannaaf qabdu keessa tokko yommuu ta'u bakki Kun tulluu diimtuu jedhamuun kan beekamu akkasumas illee baaletti argama. Dheerinni gaara tulluu diimtuu meeqa ta'a?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa muka guddaa odaa jedhamuun waamamuu fi uummata oromoo biratti iddoo guddaa qabu kan namoonni itti nama araarsan, dhimmoota dubbachuu qaban maraa rakkoolee adda addaa itti furanidha.

Abaaboon wantoota miidhaginaaf fayyadan keessaa tokko ta'ee innis uumamaan kan argamudha. Innis halluuwwan adda addaa kan qabuu fi yeroo gabaabaa keessatti kan dafee gogudha. Gosoonni abaaboo ati beektu kan naannoo keetti argaman kam fa'ii?

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaalee barnoota irsaasii jedhamu yommuu ta'u. Irsaasiin Kun suuraa adda addaa kaasuuf akkasumas irree barreffama garaa garaa barrresauf ni gargaara akkasumas yeroo dheera fayyadamuu ni dandeenya.

Suuraan kun, suuraa meeshaalee faayaa addaa addaa mana keessaa iddoo tokkotti qabatee jiru yoo ta'u, manichi keessis immoo hafata lafa irra hafamu baayyee miidhagu, kan bifa roga afur qabuun faayameetu argama.

Suuraa kanarratti kan argamu teessuma sibiila irra tolchame yommuu ta'uu teessumni gaafa dhadhabne jiru garaa garaa irra olle manatti Gallu irra teegnee boqochuuf akkasumas ille irra teenye ille jiru keenya Akka hojjennu nu gargaara.

Kitaabni kun maalidhaa? Kitaabni kun kitaaba afaan oromoo qola isaa irraa mata duree jechamoota afaana oromoo fi hiikota isaanii jedhu of irraa qaba. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Nagaash Hirphoo Aliittoo jedhamu.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa meeshaaleen garaa garaa kanneen akka qulqulleessituu manaa, meeshaa nyaata irratti bilcheessani fi kanneen birooti. Meshaaleen kun hunduu mana keessatti tajaajila garaa garaaf kan ooludha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa yookaan konkolaataa yoo ta'u , konkolaataan kun ammoo konkolaataa yeroo baayyee baadiyyaa lafa qonni argamutti argamudha. Callaa sassaabuun beekkama.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa atileetii dubaraa kan dirree fiigichaa irratti baatee bakka daawwataan hedduun jirutti fiigaa jirtudha. Isheenis kanateeraa ishee uffata halluuwwan alaabaa Itoophiyaa qabu uffattee fiigaa kan jirtudha.

Namni kun eenyudha? Namni kun nama siyaasaa fi qabsa'aa mirga saba oromoo maqaan isaa Baqqalaa Garbaa jedhamudha. Baqqalaa Garbaa nama bilisummaa fi mirga saba oromoof shoora mataa isaa taphachaa jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kitaaba halluun qola isaa gubbaatti cuquliisa qabuu fi gidduun immoo fakkii biiftuu ofirraa qabudha. Duuba kitaaba kanaa irratti barreeffama afaan amaariffaan barreeffamee fi kitaabichi furdaadha.

Boqqoolloon gosa biqilaa nyaataaf oolu garuu kan baadiyyaatti marguu fi hedduminaan oomishamu naannoo gammoojjii yookaan lafa ho'aattidha. Boqqooloon kunis gogee midhaan nyaataaf oola. Fayidaa boqqoolloo nyaachuun fayyummaa keenyaaf qabu maalidhaa?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa namoota mana waajjira hojii tokko guddaa fuulduratti hojiiwwan hedduu hojjataa jiranidha. Namoonni bakka kana jiranis dibaabii jalatti hojii hojjachuuf mijatu jala taa'anii waan adda addaa hojjataa jiru.

Namoota gurmuudhaan uffata ispoortii wal fakkaatu uffachuun gara fuulduraatti ilaalaa suuraa kaha jiran kan nuti agarruu dha. Isaanis ispoortiif qopha'aa akka jiran kan mullisuu dha. Namoonni kun maaliif haala kanaan suuraa kahaa jiru?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; namoota juusii fayyadamaa jiran yommuu ta'u, akkasumas muuzinis keessa kan jiruufi namni silkii haasa'a jiru duuban kan mul'atu ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraan dhiyaate kun, suuraa haadha siinqee Oromoo kan uffata aadaa Oromoo uffattee jirtuu akkasumas margaa fi siinqee harka isheetti qabattee kan jirtudha. Kana malees callee halluu alaabaa abbaa gadaan faayamtee Irreeffanaaf kan deemaa jirtudha.

Dubartoonni yeroo fuula isaanitti waantotni hin barbaachifne garaagaraa bahaan karaa isaan ittin balleeessa keessaa tokko mana miidhagina dubartootaa deemuun yeroo isaan ofirraa balleessaa jiran kan agarsiisudha. Kunis bifa ammayyaa tahee fi bifa ittiin fuula namaa miidhuu hin dandeenyeenidha.

Oomishni kaawwata keessatti kaawwame kun maqaan isaa maalidha? Namni uffata hojii uffate akkasumas mataa isaatti gonfoo hojii kaawwate kun ,ogummaa maalii qaba? Oomishooni ijaarsaaf oolan kan akka kamii faa dha?

Hawaasni naannoo tokkotti hirmaannaa hawaasaa adda addaa taasisan naannoo isaanii misoomsuuf akkasumas eeguuf dirqama qabu. Kunis eegumsa qabeenya uumamaa yookaan qulqullina isaa eeguu ta'uu mala. Naannoo eeguun biqilootaaf akkasumas bineensotaaf maal fayyada?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa bakka buufata xiyyaaraa biyya Itoophiyaa keessatti kan argamu, naannoo Tigraay magaalaa Asmaraa keessatti kan argamudha. Buufatni kunis Afaan Ingilifaan barreeffamee jira.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu kan yunivarsiitii wallaggaati. Yunivarsiitiin wallaggaa yunivarsiitii Itiyoophiyaa qabdu keessaa isa tokkodha. Loogoon kun naannawa isaa irraa halluu diimaa of irraa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa adii nyaata of irraa qabudha. Meeshaan kun nyaata akka foon dheedhii, foon waaddamee fi kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen cinaa isaa taa'ee kan jirudha

Luba Gammachiis Dasitaa, lallabaa macaafa qulqulluu akkasumas barsiisaa fi leenjii garaa garaa nama kennudha. Nama qabeenya qabuu fi rakkattoota gargaaruun beekamudha. Namni kun nama onnataa fi xiiqeffataadha. Oromiyaa keessaa lafti dhalootaa luba Gammachiis eessadha?

Foon gosa nyaataa qaama keenyaaf baay'ee barbaachisaa ta'ee fi yeroo tokko tokko diimina isaa nyaachuu dandeenya. Yeroo tokko tokko foon meeshaa bilcheessu irra godhanii kan namaaf dhiyaatus jira. Foon dheedhii nyaachuu jaallattaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa wanta bocni isaa rog-arfee ta'e garuu kan rogoonni isaa keessatti jallatan kan daawwitii fakkaatu agarra. Halluun rogoota isaas dhiilgee fi gidduu isaatti immoo ijoollee lamaa fi nama tokko agarra.

Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru qabeenyaa uumamaa akkaan miidhagaa ta'ee fi qalbii nama hawatuu dha. Bosona gobbuu, fincaa'aa bishaanii fi bidhaan daakamuu danda'u suuraa kana irratti qalbifachuun ni danda'ama.

Hordoftoota amantaa islaamaa keessa namni tokko yeroo itti sagadaa jiru yookaan immoo yeroo inni itti rabbiin kadhachaa jiru agarsiisa. Namichi kun akkasuma uffannaa kadhata godhachuu isa gargaaru illee godhatee argama.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu ta'ee barreeffama afaan oromoo jedhu of irraa qaba. Loogoon kun gidduu isaa irraa nama kubbaa miilaa taphachaa jiru fi gubbaa isaatii immoo odaa qaba.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa mana jireenyaa kan naannoo baadiyyaa jalli isaa dhoqqee irraa kan hojjatame gubbaan qorqoorroo daanda'aa jiru ofirraa qabudha. Mana kana fuuldura ababaawwan jiranitti dallaan ijaarameetu jira.

Suuraan kana irraa kan argaa jirru, suuraa gamoo ijaaramaa jiruu, kan kan namoonni hojii ijaarsa isaa hojjechaa jiran jala isaatti mukeen walitti qabaa jiran argina. Gamoon kun, gamoo mana hojii fi akkasumas keessa jiraachuuf filatamaa ta'edha.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo namoota baayyatanii jiraniifi isaan keessaa ammoo namoonni lama fuuldura namoota sanaatti bahanii wal dorgommii ispoortii taphachaa kan jiran yoo ta'an ispoortiin kun dorgommii lolaati.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bashannanaa bareedduu taate tokkoo yoo taatu, bakki kun ammoo bakka bishaanillee of keessaa qabuufi miidhaginni isaa baayyee nama hawwatudha. magaalaa Finfinnee keessatti argama.

Namoonni mana tokko keessatti walitti qabamanii yeroo hedduu sagantaalee adda addaa kanneen waaqeffatanii fi bakka tokkotti wal arguun immoo tokkummaa cimsachuu akkasumas seera amantaati. Akka seera amantiitti fayidaaleen tokkummaa qabaachuu maal fa'aa?

Suuraa kana irratti kan agarru gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka maangoo, moosee, kaarootii, boqqoolloo, qaaraa, timaatima, qullubbii diimaa, qullubbii adii fi kanneen birooti. Kunneen hundi isaanii akka galtee nyaatatti fayyadu.

Manni abbaa gadaa kan halluun manichaa halluuwwan alaabaa abbaa gadaa qabu dibamanii fi abbaab gadaa dhimmoota adda addaa keessatti furuuf keessa taa'ee murteewwan tokko tokko kennudha. Halluun alaabaa abbaa gadaa maal fa'i?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura namoota irreeffachuuf deemaa jiraniiti. Namoonni kun uffata aadaa isaanii uffatanii fi marga jiidhaa qabatanii gara bakka irreechaa deemaa jiru. Namoota kana keessa abbootiin gadaa illee ni jiru.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura liiftii gamoo ol bahuu fi gadi bu'uuf fayyaduudha. Liiftiin kun gamoolee dhedheeroo guguddoo ta'an koruu fi buuuf kan fayyadan yoo ta'u, humna ibsaa fayyadamuun yeroo gabaabaa fi dadhabbii malee bu'uu fi koruuf fayyada.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; gaarreewwan adda adda yommuu ta'u, gaarri kunis magariisa of irraa kan qabufi hawwata biqiltootnis irratti kan argman ta'uu isaa haalan kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irratti kan agarru haadha manaa aartistii Andu'aalem Gosaa maqaan ishee Qananii jedhamtudha. Qananiin ummata biratti iddoo guddaa kan qabdu turte, garuu sababa ifa hin taanen lubbuun ishee darbee jira.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa gosa margaa kan ta'ee fi baalli isaa akka saam'eetti nama qabatu ta'ee kan qoraattiiwwan hedduu ofirraa qabudha. Kunis lafarra diriiree baala qaqal'aa kan qabuu fi nama qabachuu danda'udha.

Raadiyoon meeshaalee miidiyaa hawaasummaa keessaa isa tokko yemmuu ta'u baayyinaan kan itti dhimma bahamu naannoo badiyyaa keessatti yemmuu ta'u, uummanni keenya odeeffannoo waktaawaa argachuuf irra caalaatti yeroo durii raadiyoo fayyadamaa turan.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoon barreeffame qola isaa irraa mata duree mil'uu miliquu jedhu kan qabudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Guutaa Rabbirraa Baqqaanaa jedhamu dha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa gaggeessaa mana Amantaa warra Ortodoksiiti. Gaggeessaan kun harka isaa bitaatiin dibataa fi morma isaa irraa immoo fannoo kan qabudha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa gosoota fuduraalee fi kuduraalee adda addaa kanneen bakka tokkotti walitti dhufanii gurguraaf qophaa'anii fi timaatimni bakka hedduutti argama. Akkasumas nyaatni kun fayyaaf baay'ee gaariidha.

Taphni kubbaa miilaa kan daa'immanii yeroo hedduu kan taasifamu kilaboota xixiqqaa kan guddattoota daa'immanii of keessatti hammachuun ijoollee kophaatti guddifatanidha. Isaanis tapha kubbaa miilaa shaakalu. Naannoo keetti kilabiin guddattootaa jiraa?

Suuraan mul'atu kun suuraa dubartii bifa miidhagaa ta'e qabduu kan rifeensa dheeraa ta'e dugdarraan jigsitee dhaabattu akkasumas dugda irratti ba'aa baattee kan jirtudha. Manni wantoota akka citaa irraa ijaarame duuba isheerraan ni mul'ata.

Qaruuraan biiraa yookaan lallaafaa kan dhugaatiiwwan gosa adda addaa kan alkoolii ta'anis hin taane kan keessa taa'anidha. Qaruuraanis gosa dhugaatii irratti hundaa'uun gargar ta'uu danda'a. Gosoonni qaruuraa ati beektu kam fa'i?

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii bakka ayyaana guddaa ayyaana uumata oromoo hortee warra kuush kan ta'e uummata ayyaana irreechaa irratti argamaa jiraniidha. Irreeffachaa jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa mana gubbaatti maxxanfamee jiruu fi barreeffama afaan oromoon barreeffame hoteela Yeabsiraa jedhu of irraa kan qabudha. Halluu barreeffamni barjaa irraa kun ittiin barreeffame adiidha

Suuraa kanarratti kan argamu lafa gurgurtaa lafa gurgurtaa kuduraalee garaa garaa kanneen Akka kaarotii, dinnichaa, qullubbii diimaa, raafuu fi kan kan fakkaatan yommuu kuduraalee kunneen ittoo hojjechuuf tajaajilu kanaafi nyaataf ni oolu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa alaabaa mootummaa naannoo kibbaa halluuwwan cuquliisa, adii fi diimaa qabudha. Gidduu isaatti immoo mana citaa ofirraa qabuu fi bocni isaa roga afur kan reektaangilii fakkaatudha.

Faayi miidhagina ijaaf qofaa fayyadaa? Faayi miidhaginaa maal irraa hojjetama? Namoonni guyyaa cidhaatti maaliif wantoota kana godhatu? Yeroo eebba barattootaattis kun maaliif manatti godhama? Daa'imman guyyaa dhaloota isaaniitti kana ni barbaaduu?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nyaata teessoo halluun isaa teessuma dalgee pilaastika irraa hojjatame irra kaa'amee fi daabboo hedduu fi dhugaatii kubbaayyaa dhugaatii furdaa qabu kan of keessaa qabu qabatee jira.

Suuraan armaan olii Kun, kitaaba asoosamaa beektotaan barreeffame hawaasa keenyaaf dhihaate yemmuu ta'u, innis seenaa haala jireenya ilma namaa kan haasawuu kan xiinxaludha. Kitaabni Kun halluu diimaa qaba. Kitaaba kana dubbistee beekta?

Suuraa armaan olii irraa immoo kan nuti argaa jirru bakka manni dhagaatiin ijaaramee diigameeru, caccabaan dhagaa kan argamu, utubaan simmintoo fi boolli biyyoo kan argamu, bakka bishaan itti guuteeru dha.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa wantoota daldalaa kan gabaa keessaa keessattuu biqiloota gosoota adda addaa kan akka dinnichaa, qullubbii adii, qullubbii diimaa fi gijinbilaa fi kanneen biroo hedduu agarra.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa qaaraa yoo ta'u, qaaraan kunis firii naqatee kan jiru ta'uu isaa suuraa kana irraa arguu dandeenya. Firiin qaaraa kunis halluun isaa diimaa fi magariisa ta'uu isaa arguu dandeenya.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa mana nyaataa kan mooraan isaa keessi halluuwwan bareedoo fi hawwatoon guutamee fi gubbaatti barreeffamni afaan oromoon jirudha. Bakka kanatti namoota hedduutu doqdoqqee hedduu fidee dhaabee jira.

Namoota gurmuun tahuun uffata ispoortii uffatanii walitti qabamuun bakka tokko tahaa jiranii dha. Leenjisaan isaaniis isaan cina dhaabbachuun isaan gorsa akka jiru kan namtti agarsiisu akka tahe irraa hubanna. Jarrooti kuni maliif akkasittiin taha jiru?

Taateen ta'aa jiru kun wal ga'ii moo mariidha? Moo lamaan isaaniiti? Uummatni hirmaannaa ho'aa taasisuun bu'aa maalii biyyaaf qaba jettee yaadda? Iddoon kun mana amantaa kiristaanaa ta'uu ni danda'a jettee yaaddaa?

Fannoon muka irraa kan hojjatamuu fi yesuus kiristoos irratti fannifamee fi seenaa du'aa gara jireenyaatti kan itti jijjiiramedha. Amantaa kiristaanaa keessatti fannoon mana amantaa keessatti itti fayyadamama. Ati fannoo uffachuun siriidha jettee yaaddaa?

Suuraa kana irratti kan agarru buna meeshaa jabanaa jedhamutti danfaa jiru, daabboo, buna buufamee jiru, fal'aana fi kanneen birooti. Bunni namoota baayyee biratti kan jaalatamudha. Daabboon yeroo baayyee qamadii irraa hojjetama.

Yabaloon bashannanaa kan bishaan irra namoonni hedduun irra taa'anii ittiin haroo guddaa ciisee jiruu fi naannoo isaanii ittiin daawwatanidha. Gaafa haroo kanarra adeeman simbirroota gosa hedduu fi qurxummii fa'aa argu. Fayidaan haala kanaan bashannanuu maali?

Dubartiin Kun maqaan ishee haliima yommuu ta'u dorgommiin bareedina turizimoi oromiyaa dorgomtee moohatte bareddu oromiyaa turte Amma immoo baalli shamarree bareedduu oromiyaattti dabarsitee jirti. Haliiman bara Kam dorgommii bareedina moo'atte?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura addabaabaayii irra jiraniidha. Addabaabaayiin kun asfaaltii irraa kan hojjatame yoo ta'u, baay'ee bal'aadha. Namoonni muraasni addabaabaayii kanatti walitti qabamanii biyyaalessaa fi alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa korsiisaa jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu nama kophee qulqulleessaa jiruu fi qophee qulqulleeffachaa jiruu dha. Inni qulqulleeffachaa jiru taa'uun yammuu ta'u; inni qulqulleessaa jiru immoo of irra taa'ee hojii yookiin dalagaa taasisaa kan jiruu dha.

Fakiin suuraa dhiyaate irraa nutti mul'atan kofoo dhiiraa hodhamanii jiran, kan gurguramuuf dhiyaatanii jiran ta'uu isaanii argina. Kofoon uffata mudhii gadii kan dhiirri qabattoon hidhachuun uffatudha. Kofoowwan gidduu lamaanii daalacha yoo ta'an, kan moggaa lamaanii garuu isaanirra addadha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa kopheewwan gosa tokko garuu baay'inaan lama ta'an kanneen halluu magariisa qabanii fi koomeen isaanii baay'ee dheeraa ta'edha. Kopheewwan akkanaa yeroo baay'ee kan dubaroonni sagantaa adda addaa irratti hidhatanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama mana namaa jala taa'ee maashina uffata ittiin hodhaniin uffata gosa adda addaa suphuudhaan jireenya isaa gaggeeffatudha. Namni kunis gateettii isaatti meetira maree fi uffata hodhaa jira.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartii faranjii chaayinaa fakkaattu wayii kan gurra isheetti lootii sibiilaa diimaa kaa'attee fi seeqaa jirtudha. Isheenis harka isheetti timaatima diimaa walakkaatti murtee ilaalaa jirti.

Fakiin suuraa irraa nutti argamu kun bantuu manaa kan bifa ammayyaa ta'een tolfamedha. Bantuun kun kan mana magaalaa bifa miidhagaan qulqullina isaa eeggatee ijaaramedha. Mana halluu adiin dibame irratti rukutamee kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama uffata gurraacha qaama isaa dabalatee mataa isaatti haguuggatee fi areedni isaa harrii ta'edha. Namni kunis harka isaatti meeshaan waan akka ittiin ixaana aarsan fakkaatu qabatedha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura dubartoota guddatoo, daree barnootaa keessa jiraniidha. Dubartoonni kun, uffata seera mana barnootaa haalluu adii qabuu uffatanii kan jiran yoo ta'u, teessootti hirkatanii fi teessoo irra ta'anii osoo taphachaa jiranii mul'atu.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiranidha. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii, magariisaa fi gurraacha of keessaa kan qabu yoo ta'u siinqee harkatti qabatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru sirna fuudhaa fi heerumaa amantii ortodoksiiti. Amantiin ortodoksii amantiiwwan Itiyoophiyaa keessa jiran keessaa hordoftoota heddu kan qabudha. Hordoftoonni amanti kanaa macaafa qulqulluutti kana amananii dha.

Barattoonni namoota jirrenya isaanii fi xiyyeeffannoo isaanii waan tokko barachuu irra godhatan kanneen yeroo yeroo wana haaraa barataa oolanii fi bifa barreeffamaan barsiisaa irraa odeeffannoo funaananidha. Barnootni hojiidha jettee yaaddaa?

Dubartii bakka mariin hawaasa hirmaachise keessaa ol kaatee meeshaa sagalee guddiftuun yaada ishee warreen maricha gaggeessaa jiraniif akkasumas hawaasa marii irra jiruuf qoodaa jirtuuti. Mariin hawaasa hirmaachise bu'aa maalii biyyaaf qaba?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama jabaa oromoo nama siyaasaa kan ta'e Jawaar Mahaammad yeroo inni sagalee guddiftuu qabatee namoota fuulduratti xiinxaluu fi waayee waan tokkoo irratti ibsa kennaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan agarru nama lama yoo ta'u isaan keessaa tokko nama siyaasaa fi mootummaa naannoo oromiyaa kan ta'e obboo Shimaallis Abdiisaa jedhama. Isa cinaa kan jiru immoo dubbii taasisaa jira.

wanti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa harmeeti. harmeen kun ammoo harmee uffata aadaa uffatanii jiraniifi , akkasumas kan faaya gara garaan faayyadamidha. dabalatan ammoo harmeen kun siiqqeefi marga of harkaa qabu.

Suuraan kun kan mul'isu shamarree fi dardara uffata aadaa uffatanii dhaabachaa jiranii dha. Uffannaan aadaa kunis kan warra Walaayittaa ti. Walaayittaan ummattoota kibba Itoophiyaatti argaman keessaa isa guddaa fi isa hangafa.

Harmeen kun daa'imman ishii guddisuu irratti shoora akkamii fudhachaa jirti? Nyaata uumamaa daa'immaniif kennuun fayyummaa isaanii irratti dhiibbaa gaarii ni uumaa? Fuduraa fi muduraa harmeen kun ijoollee isheef qopheessitee jirtu tarreessuu ni dandeessaa?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; shiniifi baataa shinii bunni ho'aan itti buufamee aara jiru kan nutti agarsiisudha. Akkasumas bunni aga'amaan qeenxen sadi baataa shinii jalatti kan argamu ta'uusaa kan nutti agarsiisudha.

Namoonni ashawaa, simmintoo fi bishaan walitti makuun maashina kubulstoonii hojjetutti naquun kubilistoonii oomishaa kan jiranidha. innis ijaarsalee garagaraa keessatti kan fayyadudha. Kanaafuu maalif wanti meeshaan humna namaa bakka bu'uun ofiin oomishu hin hojjetamne?

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu argisiisaa jiru suuraa konkolaataa namoota bakka tokkoo gara bakka biraatti sochoosuuf gargaaru, konkolaataa nama dhuunfaa kan galii guyyaa guyyaatti maddisiisu danda'u dha.

Suuraa armaan olii irraa waanti nuyi argaa jirru mana guddaa, daraaraan garaa garaan faayameeru, kan yeroo cidha namoota lamaa fi yeroo eebba barattootaa kabajuuf fayyadan kan nutti argisiisu dha. Baay'ees miidhaga!

Daandii magaalaa eessaati sitti fakkaata? Namoonni kun gabaa moo eessa deemaa jiru? Konkolaattonni dhaabbachaa jiran kun iddoo buufata isaaniiti sitti fakkaataa? Dubartiin fuuldura deemtu kun dibaabee akkamii qabattee jirti? Maaliifis qabatteetti?

Suuraa kana irratti kan argamu namoota farda gulufsiisan kan dirree irratti walitti qabamanii jiraniidha. Namoonni kunneen farda isaanii faayaa diimaadhaan faayanii, alaabaa qabatanii mul'ata. Namtichi tokko immoo alangaa qabatee, farda yaabbatee gara duraatti ba'ee mul'ata.

Suura kanarraa kan nuti arginu immoo suuraa namoota lamaa uffannaa aadaatiin faayamanii jiraniidha. Uffannaan aadaa isaanii kan baayee bareeduu fi kan nama hawwatudha. Akkasuma naannoon isaanii illee gaddisa kan tahe fi magariisaan kan uwwifameedha.

Suuraan Kun, suuraa daraaraa boqolloo baayyee bareedaa ta'ee yoo ta'u, innis halluu diimaa kan qabudha. Boqolloon guddatee yeroo firii godhachuuf jedhu bifa kana kan qabaatudha. Boqolloon baayyinaan naannoo baadiyyaa keessatti oomishama.

Dhugaatii lallaafaa kan maqaan isaa'sprite' jedhamudha. Dhamdhama mi'aawaa kan qabudha. Dhugaatiin kun dhugaatii sammuu namaa hin jeeqnedha. Dabalataanis dhugaatii nyaata erga nyaannee booda dhugamudha. Sababni isaas bullaa'insa nyaataaf kan gargaarudha. Gosa dhugaatii kanaa namoota akkamiitu fayyadaman?

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii filaa mataa dargaggeessa suuraa irratti mullatu kanaa keessa karaa dugda duubaan keessa baafatee kan jiruu dha. Dargaggeessi kunis tahaa kan jiruu fi of dura ilaalaa kan jiruu dha.

Fakkiin kun, suuraa yeroo itti bunni danfifame dhugaatiif gahee yeroo buufamaa jirudha kan nuti arginu. Bunni kun buna akkaan qulqulliina qabuu fi dhuguudhaaf baayyee nama hawwatudha. Bunni biyya keenyatti yookiin immoo hawaasa keenya biratti iddoo guddaa qaba.

Wagaagan baankii kan jedhamu gosoota baankii Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko ta'ee innis qarshii bilbilaan waliif dabarsuuf kan nu dandeessisu siisteema hojjatu qaba. Ulaagaalee baankiin tokko ammayyoomuu fi guddateera nu jechisiisan maali?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota lama tokko abbaa suuqii kan biraan immoo nama mi'a bittu dubartii tokko kan mi'a bitachuu dhuftee eeggataa jirtudha. Namni achi keessa jirus gosa mi'aa kam akka isheen barbaadde gaafataa jira.

Suuraan armaan kan inni nuuf ibsu suuraa beeksisaa mana irratti maxxanfameerudha. Beeksisni kunis afaan Ingliffaa, Afaan Amaaraa fi Afaan Oromootiin kan barreeffameerudha. Kan inni jedhus Mana Daldalaa Meeshaalee Qinxaaboo Sabal Dasaalany kan jedhudha.

Wanti haalluu keelloo warqee qabu sibiila irraa qophaa'e kun, maalidha? Meeshaan kun, oomishoota dheedhii akka kamii irraa hojjatama? Faayni kun qaama namaa keessaa isa kamitti kaawwatama? Gatiin meeshaa kanaa qaalii moo salphaadha?

Oomishaalee saamsuun oomishaalee warshaa keessaa bahan kanneen salphaatti baduu yookaan miidhamuu danda'an yeroo dheeraa akka turaniif pilaastika yookaan kaartoonii keessa kaa'uudha. Oomishaaleen warshaa saamsamuu danda'anii fi hin saamsamne kanneen akkamiiti?

Miidyaaleen biyya keenyaa hedduutu jiru. Isaan keessaa tokko sagantaa televezyiinii Itoophiyaa kan yeroo tokko tokko afaan amaariffaan dhimma biyyaa fi namoota siyaasaa dabalatee dhimma ministeera muummee gabaasudha. Fayidaan miidiyaa inni biraa maali?

Suuraa kana irratti kan agarru meeshaa nyaata garaa garaa qabatee jiru dha. Nyaanni kunneen foon dheedhii, foon waaddame kan qaaraa of keessaa qabu fi kan ittiin qabatanii nyaatan buddeen jira.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun halluuwwan gosa adda addaa kan tokko tokkoon isaanii hamma qalamaa qal'atan kaan immoo furdaa fi pilastika keessa kaa'amee jiruu fi halluun waraqaa kanaa immoo keelloo ta'edha.

Atileet Haayilee Gabrasillaasee nama Itoophiyaa bakka bu'ee addunyaatti yeroo dheeraaf beeksisaa kan turedha. Innis waggootaaf irra deddeebiin riikardii cabsaa maqaa biyya isaa addunyaatti nama waamsisaa turedha. Atileetiin kun badhaasa warqee meeqa injifatee?

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa abbootii gadaa fi haadholii siinqee kan ulee haadha gadaa qabatanii deemanii fi kan uffata aadaa uffatanii jiranidha. Isaan duukaa immoo akkuma mul'atu namoota hedduutu argama.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa chaarjaroota halluun isaanii gurraacha ta'ee fi ujummoo fi shiboon isaa gargar hiikamee jirudha. Shiboowwan isaa lama maramanii lafa kan jiranii fi ujummoon isaas lamatu jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii bineensa bosonaa keessaa tokko kan ta'e fakkii Jaldeessaati. Isheenis Jaldeessa dhaltuu mucaa ishee baattee aduu ho'ifachaa jirtu kan agarsiisu ta'uu fakkii namatti mul'isuu dha.

Meeshaaleen manaa gosoota hedduutu jira. Mana jireenya ammayyaa keessatti meeshaa nyaataa kan akka leemataa akkasumas meeshaalee bunaa kan akka siinii fi jabanaadha. Mana ammayyaa keessatti fayidaan meeshaalee aadaa akkasumas kan ammayyaa maalidha?

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaatáa kuduraalee yammuu ta'u; isaannis fayyaa dhala namaa eeguu keessatti ga'ee kan taphatanii dha. Gosoota isaanii keeessas muraasni muuzii, maangoo fi avukaadoo fudhachuun ni danda'ama.

Namni sirba baasu tokko artisitii keessatti kan ramadamuu fi sagalee isaa sirriitti bareechee akkasumas yeedaloo bareedaa qabaachuu kan qabudha. Sirbituun tokko gaafa sirba baasu uffata adda addaa uffachuu qaba. Sirbituun tokko maal maal beekuu qaba?

Fakkii kana irratti kan argamu bineensota bosonaa keessaa tokko kan tahe sattawwaa jedhama. Innis mormi isaa hedduu dheeraa kan tahee fi bosona keessa kan jiraatuu dha. Innis bifti isaa burree dha.

Suuraa kana irratti kana arginu suuraa daabboo fi shaayii yoo ta'u, daabboon kunis shillixxoo jedhamuun beekama. Shillixxoo fi shaayiin kunis meeshaa laastikoo irraa kan hojjetametti gurgurtaaf akka dhiyaatan arguu dandeenya.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu bakka gabaati. Iddoo kanatti suuqii, namoota bitanii gurguran, konkolaataa fi meshaaleen bitamanii gurguraman ni mul'atu. Gabaan hariiroo fi jireenya dhala namaa guyyuu keessatti iddoo olaanaa qaba.

Suuraan armaan olii kun kan inni bakka bu'u, suuraa biqiltuu bunaa yoo ta'u, bunni kun bakka tokkotti yabbatee, tooraan faca'ee, kan biqileerudha. Booda irra immoo warra bittimsanii dhaabanitti kan gurguramu dha.

suuraa kanarraa kan agarru suuraa dubartii bifti ishee gurraattii taate tokko kan rifeensi ishee duubatti dhahamee garuu walakkaa gadi hin dhahamne callifamee gadhiifamedha. Isheenis morma isheetti waan akka callee gurraachaa fi sibiila makaa qabu godhatteetti.

Suuraa kanarratti kan argamu seera eegsiistoota yookaan immoo seera kabachiistota yommuu ta'an hojiin isaanii immoo nageenya biyya keenya eegsiisuu yookaan immoo kabachiisuu yommuu a'u akkasumas ille namoonni nagaan Akka waliin jiraatan gochuuf irrattille gahee guddaa qaba.

Bakka bashannanaa haala ajaa'iba ta'een tolee jiru, kan biqiltoonni akkasumas bakki bishaanii nam-tolcheen bifa miidhagaa ta'een tolanii jiranidha. Namoonni hedduunis daandii cinaa sanaan darbu irra deemaa kan jiranidha. Bakki bashannanaa gammachuu akkamii namaaf kenna?

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa konkolaataa qaama miidhamtootaa yoo ta'u, qaama miidhamtoota danda'anii socho'uu hin dandeenyeef kan kennamu dha. Konkolaataan kun waanta ittiin socho'u duubaan lamaa fi fuulduraan tokko qaba.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii ijoollee sadii ta'uun wal faana dhaabbachuun kuusaa bishaanii dura jiranii dha. Isaanis lakkoofsaan sadii kan ta'anii fi sadan isaaniis lafa ilaalaa akka jiran fakkii agarsiisuu dha.

Biqiltoonni waraqaa keessatti magarfamanii dhaabbamamuuf qopha'an kun maqaan isaanii maali? Biqiltuun kun akka kamiin waraqaa keessatti dhaabbata? Faayidaan biqiltuu kanaa naannoof, namaaf ,beeyladootaaf akkasumas qilleensa naannoof maalidha? Biqiltuun kun guddachuuf yeroo hammamii itti fudhata?

Itoophiyaan biyya guddoo baha Afrikaa kan dhaabbileen hedduun keessatti argamanidha. Dhaabbileen kunneenis kan dhuunfaa, kan mootummaa fi kan miti-mootummaa ta'uu malu. Isaan kun hundi guddina biyyaaf dirqama. Biyyi tokko mootummaa malee biyya ta'uu danda'a?

Suuraa kana irratti kan agarru dhugaatii lallaafaa maqaan isaa kookaa koollaa jedhamudha. Kookaa koollaa halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u alkoolii waan of keessaa hin qabneef qaama namaa irratti midhaa hin geessisu.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo gosa konkolaataa keessa tokko kan taate fi konkolaataa nama tokko qofa qabachuu dandeessuufi konkolaataa luka yookaan miila sadi qofa qabdu dha.

Fakkiin kun, fakkii namicha ulee isaa qabatee, rifeensa mataa isaa bifa naannoo keenya irraa adda ta'e wayiin sirreeffatee yemmuu itti taa'ee waa yaadaa jiru kan arginu. Haalli rifeensa isaa fi akkasuma illee haalli uffannaa isaa aadaa hawaasa isaa ta'uu mala.

Meeshaan Kun meeshaa elektirooniksii keessaa tokko yommuu ta'u barreffama compiiteraatiin barreeffame jiru gara waraqataatti dabarsuuf akkasumas illee kan waraqataan barreeffame immo irra deebinee yoo bareessuuf barbaanne irra deebisee nu bareessuuf tajaajila garuu maashinni Kun akkamitti hojjeta?

Oomishoonni kun oomishoota akka kamiiti? Maqaan oomisha kanaa maalidha? Faayidaan oomishoota kanaa maalidha? Haalluuwwan qalama harkaa kanaa maal faadha? Oomisha kana yeroo baay'ee saala kamtu fayyadama? Bakki kun, eessatti kan argamuudha?

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo boca geengoo qabu ta'ee barreeffama biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa jedhu of irraa kan qabudha. Loogoon kun halluu akka cuquliisa, diimaa fi magariisa of irraa qaba.

Suuraa kana irratti kan agarru siidaa goota oromoo maqaan isaa jeneraal Taaddasaa Birruu jedhamudha. Taaddasaa Birruu nama qabsoo oromoo keessatti shoora mataa ofi taphachaa turedha. Jechi Taaddasaan ittin beekamu "lammiin barate mirga isaa gaafata kan jedhudha.

Namoonni uffata haalluu gosa walfakkaataa qabau uffatanii fiigan kun, fiigicha maalii fiigaa jiru? Bakki fiigichi kun itti gaggeeffamaa jiru kun, magaalaa kami? Maqaan fiigicha waggaatti al tokko gaggeefamu kanaa maalidha? Kaayyoon fiigichi kun, itti adeemsifamu maalidha?

Suuraan as irratti mul'atu kun kan agarsiisu suuraa dubartii hojii harkaa isheetiin meeshaalee adda addaa hojjechaa jirtuu dha. Ammaaf harka isheerra kan jiru jabanaa yoo ta'u akkasumas kanneen biroon duuba isheetiin ni mul'atu.

Kopheen dhala namaatiif fayyidaa hedduu kan qabuu dha. Innis balaa kophee kaawwachuu dhabuutiin dhufu kan dhala namaa irraa dhorkuu dha. Faayidaan kophee inni guddaa fi barbaachisaan akka keetti maalii dha?

Wanti haalluu adii qabuu fi keessi isaa cululuqee ifee kun maalidh? Albuudonni akka addunyaatti bal'inaan argaman albuudotta akkamiiti? Biyyi keenya albuudota akkamii faa bal'inaan qabdi? Biyyi addunyaa irratti albuuda baay'inaan qabdu biyya kami?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; sibbirroo bareeddu xiilloo taate dhaabbatachaa kan jirtu yommuu ta'u, duubni sibira kanaas magariisa ta'u argina. Garuu maqaan sinbira dhaabbataa jirtu kanaa maal jedhamuun beekamtii?

Suuraa kana irratti kan argamu amantootaafi tajaajiltoota amantaa Ortodoksii kan yeroo ayyaanaatti faarfachaa jiraniidha. Ayyaanni kun bataskaana Laalibelaatti yoo ta'u, tajaajiltoonni kunneen uffata amantaa isaanii uffatanii mul'atu. Akkasumas alaabaan bifa magariisa, keelloofi diimaa qabu ni mul'ata.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura lafa qonnaa garbuuti. Qamadiin kun kan biilee fi gogee jiru yoo ta'u, lafa heektaara bal'aa irra facaafamee jira. Biqiltuu kana cinaatti biqiloonnni baala magariisaa babal'aa ta'e qabanii fi gaarri ni mul'atu.

Fuula keenya irraa dhibee garaa garaa karaa yaalii uumamaa eeguu ni dandeenyaa? Daakuun kun fuula shamarree kanaa akkamitti qulleessuu danda'e? Daakuun kun maal irraa hojjetama jettee yaadda? Eessattis argamuu danda'a?

Namoota gamtaan yookiin immoo gurmuun walitti qabamuun leenjii fudhachaa jiranii fi namoonni lama immoo leenjii isaaniif kennaa kan jiranii dha. Faayidaan leenjii kanaa uummata hirmaachaa jiruuf maal akka tahe beektaa?

Ogummaan harkaa jireenya namaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kunis haadholiin kan wantoota salphaa naannoo isaanii jiran irraa kan hojjatanii fi isaanis kanneen akka suphee dhahuu fa'i. Ati ogummaa kan harkaa maal qabdaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa lafa oomisha midhaaniitiin guutame kan halluun isaa magariisa ta'ee fi bishaan jallisiitiin kan misoomedha. Midhaanichi kan oomishame haala ammayyaatii fi madabii madabiin qoodamee kan jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa lagni uumamaan gaara irraa gara gad bu'aatti yeroo fincaa'u argina. Kunis, finca'aa jedhamuun beekama. Bishaan uumamaa kunis kattaa kana miidhagina uumamaan uffisee argama.

Kopheen Kun kophee dhiiroyyommu ta'u akkasumas ille kophee baay'ee bareeduufii yeroo baay'ee suufii wajjin kan uffatamudha. Kopheen miila Kenya qoreen Akka nun miine akkasumas illee balaa adda addaarra miila keenya eega. kophee hojjechuuf maal maaltu barbaachisa?

Suuraa kanarratti kan argamu dubartoota lamaan qabeenya uumama daawwachaa jiraanii fi qabeenya uumama kanneen Akka biqiiltoota magariisa mukkeen adda addaa akkasumas illee simbirtoowwan babbareedoo gara garaatu argama namoonni Kunis qabeenya uumama kana beeksisaa fi daawwachaa jiru.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa ijoollee xixiqqoo kanneen bakka tokkotti walitti qabamanii dubbisa shaakalaa jiran akkasumas haadholiin ijoollee kanaas irraa siqanii taa'anii ilaalanii fi barsiiftuun immoo barsiisaa jirti.

Galma paarlaamaa keessatti miseensonni paarlaamaa walgahii irra jiru. Dura buutonni waltajjii qabatanii gaggeessa jiru. Ogeessonni miidiyaafi gaazexeessonni tamsaasa gochuuf gidduu isaanii jiru. Sagale-guddistuu kanneen akka 'montaarboo'tti fayyadamaa jiru. Dhimma maalii irratti mari'ataa jiru?

Nyaatni saamsame gosoota nyaataa warshaa keessaa waraqaa gosoota adda addaatiin haguugamanii bahu. Nyaatni hedduun kan akka nyaata mi'aawaa sukkaara of keessaa qaban keekii fi nyaatota hedduutu jiru. Nyaata saamsame jechuun maali?

Manaa fi meeshaalee manaati. Manni kunis baay'ee kan bareeduu fi meeshaalee babbareedoo dhaan kan guutameedha. Meeshaaleen kunniin hundi isaanii bifa ammayyawaatiin hojjetaman. Manni kun kan eenyuu ti? mana akkasii qabaachuu ni feetaa?

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa yookiin fakkii biqilootaa keessaa tokko kan tahe fakkii buna ija naqachuun iji isaa diimatee jiruu dha. Innis iji isaa haalaan gurguddaa akka tahe kan irraa banuu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsan sadi ta'aan qarqara bishaanii dhaabbatanii rasaasa qabatanii jiranidha. Nageenyaa fi daangaa biyya takkaa eegsiisuf raayyaan ittisa biyyaa gahee fi dirqama guddaa kan qabudha.

Namoota hedduu kanneen leenjii waraanaa fudhataa jiran akkasumas uffata wal fakkaataa magariisaa fi gubbaatti qoobii wal fakkaataa hidhataniiru. Isaanis harka duubatti qabatanii dhaabbatanii jiru. Fayidaan biyyi tokko humna poolisii yookaan waraanaa qabaachuu maali?

Suuraan armaan olii kun inmoo kan inni ibsu suuraa meeshaa elektirooniksii ammayyaa keessaa tokko ta'e, maqaan isaa Laappitooppii kan jedhamudha. Laappitooppiin kun neeshaa hojii karaa salphaan hojjetu, humna ibsaa kan barbaadudha.

Suuraan mul'atu kun suuraa lafa qonnaa kan oomisha midhaaniin guutamee fi haala teessuma lafaa tulluu fi gaarreeniin marfamee kan jirutu mul'ata. Oomisha qonnaa haalaan tolee jiru, suuraa samii irraan gadi kaafame kanarraan ni argama.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa simbira xiqqoo taatee kan halluun ishee garaa jalaan adii naannoon morma ishee jalaa keelloo fi garaan gubbaa daalattii taatee fi muka dalga dhaabbatee jiru jirma isaarra teessee jirtudha.

Namni tokko gaafa dhiiga arjoomu wantoota hedduutu ilaalama. Fayyummaa nama Sanaa erga ilaalanii garee dhiifama isaa akkasumas kiiloon nama Sanaa dhibee gosa biraarraa fayyaa ta'uusaa adda baafama. Dhukkuboonni dhiiga namni Akka hin arjoomne dhorkan maal fa'ii?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; kuduraaleefi muduraalee keessaa isa tokko kan ta'e Anaanaasii jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u oyiruu keessatti tarree galchuun kn oomishame ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraan arginu kun suuraa garee namoota fardeen fe'atanii, gariin isaanii ammoo lafoo adeemaa jiranii argisiisa. Bakki isaan irra adeemaa jirun kunis biqilaa tokkollee kan hin qabnedha. fuul-dura isaaniitiin hurriin gadi siqee mul'atu lafa baddaa irra akka isaan adeemaa jiran akeeka.

Magaalan Kun magaala finfinnee yommuu ta'u finfinnee handhuurra oromiyaa irratti kan argamu yommuu ta'u magaala gudditti oromiya akkasumas illee magaala gudditti biyya keenya itoophiyati Uummatni itoophiya harka baay'eenis finfinnee jiraatu. magaala finfinnee jedheen eenyutu moggaase?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa suuraa gosoota lama inni gubbaa mana qophiin addaa cidhaa itti qophaa'ee fi nyaanni gosa adda addaa qophaa'ee jiruu fi isa lammaaffaa irratti immoo yeroo misirroon nyaaticha fudhataa jiranidha.

Suuraan fakii kanarraa arginu kun suuraa dubartii uffata aadaa adii ta'e uffattee, callee mormaa naqattee teessuma irra teessee suuraa ka'aa jirtuu nutti mul'isa. Gosti uffata aadaa isheen uffattee jirtuu uffata aadaa Oromoo kan Harargeeti.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru immoo suuraa gosa geejjibaa keessaa tokko ta'e, konkolaataa lafa irraa kan tajaajila hawaasaaf kennu yoo ta'u, konkolaataan kun tarree irra dhaabbatee kan jirudha. Iddoo faggoos nama geessa.

Fakkii kana irratti kan argamu kophee dha. Innis miillatti kan kaawwatamuu fi balaa kophee miillatti kaawwachuu dhabuutiin dhufu kan nama irraa eeguu dha. Kopheen kunis kan miilla tokkoo qofaa dha.

Suuraan armaan olii kun immo kan inni nu hubachiisu suuraa bineensa hamaa laga keessa jiraatuu yoo ta'u, maqaan isaa naacha jedhamuun beekama. Naachi kun bishaaniin ala, bakkees jiraachuu ni danda'a.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa miidhaginaati. Meeshaan miidhaginaa kun kan aadaa Oromoo yoo ta'u harkatti kan kaa'atamuudha. Maqaan meeshaa aadaa kanaa micciirraa jedhama. Sibiila jabaataa irraa harka namaatti lixuu akka danda'utti kan hojjetamuudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jiru kun meeshaa waarshaa keessatti argamuufi innis uffataalee garaa garaa kan aadaa fi ammayyaa ittiin hojjechuuf carqii gargaaru oomishuuf kan ooludha. Innis bifa aadaatiin hojjetamaa kan ture fooyyessuunidha.

Suuraa kana irratti kan agarru iddoo gabaa midhaan gosa garaa garaa itti gurguramudha. Gosoota midhaanii keessaa kanneen akka xaafii, qamadii shumburaa, misira, garbuu fi kanneen birootu jira. Midhaan kunneen Itiyoophiyaa keessatti ni oomishamu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kitaaba og-barru yoo ta'u kitaabni kun ammoo kitaaba afaan oromoon barreeffame ta'ee mata dureen isaa "Oromeessaa" kan jedhuufi Girmaa Bashaadaan barreeffame.

Fakkii kana irratti kan argamtu gosoota allaattiiwwanii keessaa tokko kan taate Gugee dha. Gugeen kunis lakkoofsaan lama kan ta'anii fi hedduu kan miidhagan akkasumas wal cina muka irra ta'aa kan jiranii dha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa wanta micciiramee oofichoo irraa hojjatame kan fakkaatu kufee lafa ciisudha. Kunis wantoota adda addaa ittiin hidhuu fi akkasumas qabuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Waan kana ofii keenyaa hojjachuuf illee salphaadha.

Suuraa kanarratti kan argamu unka yommuu ta'u unki Kun namni tokko maamila hibreti baankii yoo ta'e unka kana guutuun yookaan immoo odeeffannoo barbaachisu hunda unka kana irratti guutuutiin maalila ta'uu ni danda'a.

Daawwannaa bulchaan Itoophiyaa dhaabbata warshaa magaalaa Mojoo keessatti argamu ilaaluun taasisan. Mojoon magaalota biyya keenya keessatti argaman keessaa gidduu gala warshaa ta'uun kan beekamtudha. Dagaaginni warshaalee biyya keenya keessatti sadarkaa akkamii irra jira?

Nyaatni kun maalidhaa? Nyaatni kun nyaata gosoota garaa garaa kanneen akka buddeen kan ittiin qabatanii nyaatan, raafuu, timaatima, moosee, misira, hundee diimaa, qaaraa fi kanneen kana fakkaatan irraa kan hojjetamedha.

Manni viillaa mana ammayyaa kan jireenya nama dhuunfaatiif ijaarame garuu jireenyaaf baay'ee mijataa ta'ee fi kutaalee hedduu of keessaa qabudha. Yeroo ammaa kanas fedhiin namaa baay'ee dabaleera. Naannoo kee manneen viillaa jiru?

Beeyladoonni gosoota horii kamiyyuu kanneen nama waliin mana tokkotti madaqanii galanii fi dhala namaatiif fayidaalee adda adaa qabanidha. Horiin baay'een marga dheeduu fi bishaan dhuguun jiraatu. Fayidaan beeylada manaa maali?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa naannoo lafa naannoo irraa baay'ee gadi bu'ee jiruu fi bosonaan guutame kan manneen gubbaa isaatti boca golboo wayiitiin ijaaramanii jiranii fi gidduu isaatti immoo ijaarsa riqichaatu jira.

Suuraa kana irratti kan agarru bineensa bosonaa keessaa maqaan isaa harree diidaa jedhamudha. Harreen diidaa halluu gurraacha fi adii of irraa kan qabu yoo ta'u kun immoo akka inni bareedu taasiseera.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa ittoof dhalli namaa itti fayyadamu keessaa tokko kan ta'e buqqee dha. Innis wal irra yammuu tuulamee gurgurtaaf dhiyaachaa jiru fakkii namatti agarsiisuu dha.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun immoo agarsiistuu waan tokkooti. Innis mana yaalaa dhuunfaa Kilinika jalqabaa Innaat yeroo ta'u, afaan Amaaraa, afaan Oromoo fi Afaan Ingiliffaan kan barreeffamee jiru dha.

Suupparmaarkeetii jechuun bakka suuqii guddaa kan meeshaaleen hedduun bakka tokkotti itti argamanii fi namoonni baay'ee osoo hin dhama'iin kan meeshaalee gosa kamiyyuu of keessaa qabanidha. Naannoo kee suupparmaarkeetii jiru keessa maal fa'aatu jira?

Dhugaatin haalluu gurraacha qabu kun, maqaan isaa maali? Dhugaatin kun, biqiltuu maal jedhamuu fi akka kamii irraa qopha'a? Haalli fi adeemsi dhugaatin kun, biyya Itoophiyaa keessatti qophaa'u maal fakkaata? Faayidaan dhugaatii kanaa maal faa dha?

Iddoon kun paarkii eegamudha moo bosona bashannanaati? Namoonni sitti mul'atan kun achii maal hojjetu? Duuba isaaniitti gosti allaattii sitti mul'atu maal jedhama? Paarkii keessa yookiin bosona uumamaa keessa adeemuun miidhaa maalii qaba?

Nama uffata gaabii adii uffatee nama qotiyyoo camadatee lafa qotaa jiru cinaa dhaabbatee ilaalaa jirudha. Qonni bu'uura achii as dhufaatii jireenya ilma namaati. Oomishni qonna irraa argamu nyaata bira darbee jiruuf jireenya keenya jijjiirruu keessatti qooda akkamii qaba?

Dubartoonni walitti qabamanii jiran kun maal hojjachaa fi eessa jiru? Uffannaan dubartoonni uffatan kun, maqqn isaa maali? Dubartoonni kun, maaliif walitti qabaman? Dubartoonni lakkoofsaan baay'een kun gosa barnootaa akkamii barachaa jiru?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa shiboo pilaastikaan haguugamee fi maramee walitti hidhamee jiru kan halluun isaa cuquliisa ta'edha. Innis qarqara lamaanni waan adiin kan haguugamee fi innis kompiitara waliin akka walitti galuu danda'u taasisa.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa meeshaa kan dheerina ittiin safaran kan meetira jedhamuu fi meeshaa kan ammayyaa ta'edha. Kunis halluu keelloo kan qabuu fi innis lafarra kaa'amee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa abaaboo yammuu tahu; kunis erga dhaabbateen booda daraaraa kan of irraa qabu akka tahe fakkii namatti mullisuu dha yookiin immoo namatti agarsiisuu dha.

Fakkiin kun , suuraa barcuma yookaan immoo teessoo hirkoo qabu, baayyinaan yeroo durii baadiyyaa keessatti hojjechuun hawaasni itti dhimma bahaa turee fi yeroo ammas akka seenaatti olkaa'uun itti fayyadamaa jirudhu.

Haadholiin kun, maal hojjachaa jiru? Haadholiin kun, namoota biyya kamii yokin kutaa biyya kamiiti? Mukti namoonni daldalaa jiran kun, biqiltuu maal jedhamu irraa qophaa'e? Namoonni daldala mukkeen akka kanaa irratti hirmaatan ,namoota sadarkaa diinagdee akka kamii keessa jiraataniidha?

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa meeshaa halluun isaa adii ta'ee gara gubbaatti immoo wanta kuula fakkaatuu fi halluuwwan ofirraa qabudha. Innis qodaa buna itti dhugan kan siinii jedhamuun beekamuu fi suuqii keessatti argama.

Kopheen kun kan dhiirotaati moo kan dubartootaati? Miidhagina ni qabaa? Umurii hoo waan dheeratudhaa? Halluu fi faayi irra jiru kun maali? Bakki kopheen kun jaa'amee jiru hoo? Diida moo mana keessadha?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranii dha. Namoonni kunneen namoota umiriin xiqqaa waan ta'aniif daa'ima yookaan ammoo ijoollee jedhamuun kan beekamani dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; nama qabsaa'aa Oromoofi gameessa beekamaa hayyuu oromoota kan artistii Haacaaluu Hundeessaati. Innis kolfaa kan jiruufi uffata gurraacha uffataa kan jiru ta'uu haalan kan nutti agarsiisudha.

Aasxaa Mana Murtii Ol'aanaa Godina Booranaatu mul'ata. Aasxaan kun boca geengoodhaan kan hojjetameedha. Qarqara boca geengoo kanaatti alaabaa sirna Gadaatu kaafamee jira. Gidduu isaan Odaatu mul'ata. Bocni madaalliis bitaafi mirgaan kaafamee jira. Madaalliin kun maal bakka bu'a?

Laawunderiin iddoo itti namni huccuu isaa miccisiifatudha. Namni gaafa manatti miiccuuf yeroo Dhabu akkasumas ille dadhabuu mana laawundarii geessuudhaan qarshii kaffaluudhaan miccisiifatu. huccuu mana laawundariitti miiccisiifachuuf meeqa kaffaluutu irra jiraatan namni micisiisu sun?

Uffata garaa garaa uffachuun sirba sirbaa kan jiran yoo ta'an isaanis sirba kanaan haala o'aa keessa ta'uun seeraan naanna'anii sirbaa kan jiranidha. Ummati yookiin namooti asirratti sirbaa jiran kun sirba bakka kamiitii?

Suuraa kanarratti kan argamu faaya aada yommuu ta'u faayaan Kun gurratti kan ufffatamu yommuu ta'uu calleerra hojjetame. Faayan Kun yeroo baay'ee kan godhatamu yeroo qophiin garaa garaa jiraattu uffannaa aadaa wajjini.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii yookiin suuraa kophee yammuu tahu; innis bifaa diimaa fi magariisa kan of irraa qabuu dha. Kopheen kunis lakkoofsaan lama kan tahee fi mallattoo urjii alaabaa Itoophiyaa irra jirutu irratti argama.

Nyaata nyaatamuuf qophaa'ee barcuma irra kan jiru tahuu fi ittoon buddeenicha irra jirus gosa addaa addaa irraa kan hojjetamee fi nama hawwatuu dha. Nyaanni kun maal irraa kan qopheeffamuu dha?

Qolli kitaabaa yeroo hedduu ulaagaa hedduu yaada keessa galchuun kan qophaa'udha. Barreessaan kitaabaa nama ogummaa qola kitaabaa hojjachuu qabuu fi ogeessa ta'e yaadee filata. Ulaagaaleen qola kitaabaa qopheessuuf oolan maalidhaa?

Maashiniin ittiin chiipsiin hojjatamu meeshaa sibiilaa kan keessi isaa waan akka gingilchaa qabuu fi kutaa itti dinnicha muranis kan kophaatti qabudha. Maashiniin kunis bakka itti bilcheessan qaba. Meeshaan kun gatiin isaa meeqa?

Oomishni warshaa tokkoo gaafa oomishamee bahe kan ittiin saamsamamu qola pilaastikaa yookaan waraqaa qulqulluu ta'uu mala. Dabalataan barreeffamoot adda addaa qabaachuu mala. Fayidaan waan akkanaa irra suuraa fi barreeffamoota kaa'uu maalidhaa?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa nama oomisha midhaan isaa keessa jiruu fi aramaa kan jirudha. Biqilaan inni oomishe kunis qamadii sararaan dhaabbate kan gidduu gidduu isaa bo'oon jiruu fi baay'ee nama hawwatudha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa sa'aatii keenyan manaa yoo ta'u, Sa'aatiin kun yeroo baay'ee kan inni argamu naannoo biiroo hojii mootummaa fi mana barnootaattidha.

Suuraan armaan olii kun immoo kan inni nu argisiisaa jiru gosa elektirooniksii keessaa tokko kan ta'e, barreessituu Kompiitaraa ti. Kompiitarri kam iyyuu barreessituu kana malee hojjechuu kan hin dandeenye dha.

Suuraan dhaabatee argamu kun barjaa Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Daa'immanii Godina Shawaa Kaabaa yoo ta'u, dhimmoota daa'immanii fi dubartoota waliin wal-qabatan irratti xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa jiraachuu isaa kan ibsu ta'uu argina.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa dubartoota lamaa kanneen uffata adii uffatanii modeelummaa agarsiisaa jiran tokko rifeensa kan hin qabnee fi tokko immoo refeensa keelloo fi gurraacha kan qabdudha. Lamaan isaanii ija keessa wal ilaalu.

Suuraa kana irratti kan agarru aartistii fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e nama maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa jedhamudha. Haacaaluu Hundeessaa nama aartii oromoo keessatti gahee isaa taphachaa ture yoo ta'u amma lubbuudhan hin jiru.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraaa meeshaa dhugaatiiti. meeshaan dhugaatii kun dhugaatii of keessatti qabatee argama . dhugaatiin kun ammoo dhugaatii aalkoolii of keessaa qabuufi kan nama macheessudha.

Gosoonni allaattii hedduun kan jiranii fi akkaataa ilmoolee dhalan bifaa fi amaloota isaanii irratti hundaa'uun gosoota hedduutti qoodamuu danda'u. Allaattiin jajjuu jedhamu kunis muka tokkorra taa'eera. Jajjuun maal nyaattee jiraatti?

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa yookiin fakkii kuduraalee gurgurtaaf dhiyaatanii jiran yammuu tahu; gosti nyaata kanaas hedduu kan nama fayyaduu dha. Isaan keessaa muraasni kanneen akka burtukaanaa, Avukaadoo fi kanneen biroonis ni argamu.

Suuraa kanarraa kan nuti argaa jirru kun kophee kan jedhamu yoo tahu halluun kophee kanaaf gurraachadha. Kophee kana yeroo baayee dhiirris tahe shammarrani yeroo kaawwatanii bakka tokkoo gara bakka birootti yeroo socho'an in argina.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; burtukaanifi baala burtukaani magariisa kan nutti mul'isu yommuu ta'u, burtukaani dheedhi kan hin bilchaanne jirma isaarra jirufi bilchaatuf kan deemun ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; mi'essitoota keessaa isa tokko kan ta'e Qullubbii diimaa yommuu ta'u, madabaan lafa taa'e kan jiru yommuu ta'u nyaata mi'essuuf kan tajaajilu ta'uu isaallee kan nutti agarsiisudha.

Suuraan armaan olii kun kan inni nutti argisiisu suuraa calleewwan garaa garaa fi faaya garaa garaati. Calleewwan kunneen kaan muka irraa, kaan immoo sibiila irraa fi boca fannoo akkasumas boca namaa qabu.

Suuraan nuti bakka kanatti arginu kun suuraa wantoota waraqaa fakkaatan kanneen akka sooftii akkaataa guddinaa fi akaakuu isaaniitiin muka tokko irra jalaa gara gubbaatti tartiibeffamanidha. Bocni isaallee kaan rog-arfee kaan geengoodha.

Shamarran, daa'imman akkasumas ga'eessota baay'inaan ayyaana irreechaa kan baroota darban irratti kabajaa turanidha. Ummata keenya kan fagoo fi dhihoo wal-qunnamsiisuuf akkasumas tokkummaa Oromoon akka sanaatti qabu itichuu keessatti irreechi gahee akkamii qaba?

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisaa jiru suuraa barattoota aree barnoota keessa taa'aa jiran yoo ta'u, barattoonni kun hundi baruulee kan hin qabne, uwwistuu afaanii kan qabanii fi as ilaalaa kan jiranidha.

wanti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaa yookaan agarsiistuu bakka yookaan waan tokkooti. beeksisni kun ammoo kan inni nutti agarsiisa jiru ammoo yuuniversiitii salaaleetti kaampaasii Jennersl Taddasaa Birruuti.

Suura kanarraa kan nuti arginu suuraa namoota baayee yeroo tahu namoonni baayee kunis iddoo tokkotti walitti qabamnii bakka tokko yeroo tahan kan agarsiisudha. Akkasuma illee namoota as keessa jiran keessaa harki baayeen dhiirotadha.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii uummata Oromoo Kaarrayyuu yammuu tahan; isaanis heddummachuun dhaabbachaa kan jiranii fi waliin suuraa kahaa kan jiranii dha. Isaaniin cinattis namoonni suuraa viidiyoodhaan isaan waraabaa akka jiranii dha.

Nama meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu qabatee taa'aa jiru argaa jirra. Harmeen kun meeshaalee kanneen lafa meeshaan itti gurguramu geessitee gurguruuf bira taa'aa kan jirtudha. Meeshaaleen kunneenis kanneen akka jabanaafi kanneen biroodha.

Suuraa kana irratti kan agarru uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa keessaa isa tokkodha. Uffanni kun halluu diimaa, keelloo, gurraacha, adii irraa kan hojjetamedha. Yeroo baayyee uffata kana kan uffatu dhiira dha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru kun immoo suuraa namoota eebbifamaa jiranii yeroo tahu namoonni eebbifaman kunis baayee kan tahaniifi akkasuma illee namootni biroonis bakka eebba kana kan jiraniifi galma guutanii kan argamanidha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa namoota leenjii waraanaa irratti argamanii fi harkatti immoo meeshaa waraanaa qawwee gabaabaa qabatanii fi fuuldura isaatti waan qara qabudha. Isaanis alaabaa Itoophiyaa hidhatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu suurraa kophee dhiiraa yoo ta'u, innis ol dheeraa kan ta'ee fi faanni isaa walqixxaatee diriiraa kan ta'edha. Kopheen kunis hidhachuuf akka mijataa ta'uuf, hamma fiixa isaatti hidhaan itti godhamee argama.

Wanti nuti bakka kanatti agarru kun suuraa suuqiiwwan bakka tokkotti meeshaalee manaa hedduu of keessaa qaban kan masoobii, gundoo akkasumas meeshaa abiddi itti boba'uu fi meeshaalee manaa hedduu of keessaa qabudha.